Ravina mangahazo fingotra izay mety atao laoka tsara. Atao ravitoto na koa atao kilalao; ahatsiarovana ny any ambanivohitra sy ny manodidina ny tontolo mikasika ny any an-tsaha.

Mpianatra milahatra rehefa alatsinainy manangan-tsaina iny; manao akanjo mitovy ahafantarana fa mpianatra avy aiza na mpianatra avy aiza. Vonona hianatra milahatra tsara, maika ihiditra hamonjy lakilasy, mitsikitsiky foana na dia eo aza ny mety ho sarotra amin'ny fianarana.